Ezikolo abantwana kumele bayekelwe badlale ngesikhathi esithile abasiphiweyo ukuba badlale lokhu kuyabancedisa ukuba bafunde ukuphilisana kanye labanye abantwana njalo kuyabancedisa ukuba bavule ingqondo zabo njalo baphumule .

Abantwana bafundiswa besasebancane ukuzinakakela. Lokhu kuyancedisa ukuba bekhule besazi indlela ezifaneleyo zokuba baziphathe okuqondileyo njalo babuye bazinakakele. Ingakho kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngendlela eqondileyo besasebancane.

Ukudla okulohlonzi njalo okwakha imzimba kumele ukuba kuphiwe abantwana besesebancinyane. Abanye abantwana bangabebesuka ezindlini ezingenelisiyo ukuba zibanikezelokho kudla. Ingakho kuqakathekile ukuthi ezikolo kubekhona ukudla lokho ukwenzela ukuba basizakale

Ukufundiswa kwabantwana abancinyane abasakhula kubalulekile ngoba bayafunda bekwazi ukuzimela njalo bayafundiswa lendlela ezithize ezokuba bangaziphatha njani ukuze ikusasa labo kube yikusasa elihle njalo eligcwele ithemba.

Labo abafundisa abantwana abancinyane kumele babafundise ngesineke langothando njalo bababekezelele lokhu kuyancedisa ukuba abantwana bazizwe bekhululekile njalo bengesabi ukuthola uncedo kulowo obancedisayo.

Indawo lapho okufundela khona abantwana abancinyane, kumele zihlale zihlanzekile njalo kumele babone ukuthi bayagcina abantwana behlanzekile ukuze bavikele imikhuhlane ebuya lokungahlanzeki.

Ukufundisa abantwana abancane kufuna isikhathi njalo kufuna isineke ukwenzela ukuba laba abafundisayo babafundise kuhle abantwana bazwisise njalo bakubambe lokho abayabe bekufundisiwe ngaso leso sikhathi.

Abantwana abancinyane babuthakathaka njalo kuqakathekile ukuba baphathwe ngendlela ebuthakathaka njalo baphathwe kahle lokhu owenzela ukuthi bengalimali njalo impilo yabo ingaphambaniseki ngenxa yokuthi abaphathwanga kuhle.

Abasakhulayo kumele banikezwe amathuba okuthi bakhulele endaweni ebavumezayo ukubana basizakale njalo bafundiswe ukuba bazisize empilweni benelise ukuzenzela imisebenzi etshiyetshiyeneyo eyezandla.

Ezindaweni zokufundela kumele kutholakale indawo lapho okufundela zabantwana abancinyane abasakhulayo njalo kulezondawo kumele kube yozindawo ezibavumelayo ukuba babe ngabantwana bathole ukudlala konke njalo ngapha befunda okunengi befundisana bengabantwana.

Emfundweni yaphansi kuvame ukutholakala abantwana abasuka endaweni ezitshiyeneyo, njalo kuqakathekile ukuba labo abasebenza kuyo leyo ndawo bebamukele labo bantwana njalo bephathe bonke abantwana ngendlela efananayo.

Abantwana abasakhulayo kubalulekile ukuba badlale njalo ukudlala kuyancedisa ukuba ingqondo zikhule zisebenza kuhle njalo kuyancedisa ukuba benelise ukubakwazi ukuzixazululela ezinye izinto bebodwa ngenxa yokudlala.

Imfundo yangaphansi, i primary education iqakathekile ngoba iyanceda abantwana ukuba bafunde ukuziphatha kahle, bafunde ukusebenzisana labanye njalo iyabasekela njalo uma sebesiya emfundweni yangaphezulu

Indawo zokufundela kumele zibe zinhle njalo kubezindawo ezivumela abantwana ukuba bakhule engqondweni, njalo zibavumela ukuba bafunde babuye bafundisane, lokhu kubancedisa ekubeni benelise ukuziphilela bona babuye bazithuthukise.

Ukufunda ukusebenzisa imitshina etshiye tshiyeneyo eqeqetshileyo engabe injengama "computer" kuqakathekile ukuba iqaliselwe esigabeni semfundo esiphansi esiyisona i"Primary education " lokhu kuyancedisa ukuba abantwana bakhule belolwazi lokusebenzisa leyo mitshina ukuze bengahlangani lenhlupho.

Ukufunda kuyinto eqakathekileyo njalo kufanele ukubana bonke abalesifiso sokufunda baphiwe ithuba lokubana bafunde njalo balungiselwe indawo ezinhle ezokufundela lapho abafunda khona bethokozile.

Indawo zokufundela imfundo yesibili, kumele zikhululeke kube zindawo ezivumela abantwana ukuba babe yini njalo babe yilokhu abafisa ukuba yikhona uma befundisiwe ngendlela eqondileyo njalo bafundiswa ukuziphatha.

Ukufunda ngethekhinoloji kuyinto enhle njalo kuyancedisa labatsha abasakhulayo ukuba bakhule belolwazi lokusebenzisa imitshina etshiyeneyo. Lokhu kuzabancedisa lalapho sebesenza imisebenzi engabaphilisa bayabe belalo ulwazi.

Imfundo yangaphezulu kumele iqakathekise ukufundisa imisebenzi yezandla, lokhu kuyancedisa ukuba labo abafundileyo benelise ukusiza abanye emphakathini, njalo babuye bazisize labo ekuthuthukiseni impilo zabo.

Imfundo yesibili iyafundisa njalo eminye imisebenzi yezandla .Lokho kuyancedisa ukuba uma sebesiya ebangeni eliphezulu benelise ukubakwazi ukuba bafuna ukwenzani. Njalo lokho abakufundelayo kwenelise ukubanceda ukuzithuthukisa bona ,lokuthuthukisa indawo lapho abasuka khona.

Ukufundisa kuyinto enhle njalo kuqakathekile ngoba nxa ufundisa uyenelisa ukunceda impilo yomunye umuntu, njalo ubuye uncende impilo yalo omfundisayo ukuba enelise laye ukuba atholaka impilo engcono ngalokho ayabe ekufundile kusuka kuwe.

Ukufundela ukwelapha lokusebenza kwezempilakahle yinto okumele iqale ukufundelwa esikolo ingakho kubalulekile ukuba yilowo lalowo ongaba elesifiso sokusebenza kwezempilakahle aqale akufundele ezingeni eliphansi ekwela esiya phezulu ukuze enelisa ukusiza Labo abanye abangaphathekanga kahle

Ukufundela imisebenzi yezandla kuyinto enhle njalo kuyinto eqakathekileyo engancedisa abasakhulayo endaweni ukuba benelise ukufundela lokhu abangabe befuna ukukufundela okwemisebenzi yezandla okungaba ncedisa kwela kusasa labo ukuba benelise ukuphila ngakho.

Ukufundela imisebenzi yezandla kuyinto okumele ilowo lalowo abelayo njalo abeyazi empilweni. Lokhu kuyanceda ukuba benelise ukuzinakekela bona benakekele lemuli zabo. Ukuthola imfundo yemisebenzi yezandla kuyinto eqakathekileyo njalo iyathuthukisa umuntu iphinde ithuthukise lelizwe njalo lemuli yakhe.

Umuntu lomuntu kuqakathekile ukubana athole imfundo yaphezulu. Leyo mfundo iyabancefisa ikubana bathole usizo oluzakuba ncedisa emphilweni. Njalo bayayenelisa ukubana bazithuthukise ngayo leyo mfundo ababe beyitholile.

Ukutholakala kwezindawo ezinjengama university lama college emphakathini kuyancedisa ukuba abantu bafundele ukwenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo ezabancedisa ukuba benelise ukuphila njalo bancedise lalabo abaseduze labo ukuba baphile bathole impilo enhle.

Ezikolweni njalo abantwana kumele banikezwe amathuba awokufundisana lokhu kuyabancedisa ukuba ingqondo zabo zeluleke uma bethola ithuba lokuba bakhulume bengontanga bebodwa lokhu kuyabanikeza amathuba okuthi bazwisisane njalo befundisane kangcono.

Izibhedlela ayisizo kuphela ezikahulumende amaqembu atshiyeneyo okungaba njenga mabandla bayenelisa ukuba babelezibhedlela ezitshiyeneyo lokhu kuyancedisa ukuba abantu bathole usizo endaweni ezinengi njalo kusehlisa inani labantu abangezwa kahle labayelatshwayo ezibhedlela zokahulumende.

Indawo zokufundela kumele kube zindawo ezikhululekileyo, indawo ezivumela abantwana ukuba babengabantwana njalo babuye bakhule befunda njalo befundisana ngobuntwana babo, lokhu kuyabancedisa ukuthi bakhule besazi ukusizana.

Indawo zemfundo yangaphezulu kumele njalo zibe lamabhakani atshengisa labo abasuka endaweni ezikhatshana ukuba kuyatholakala imfundo ethile njalo kuyanceda lalabo abayidingayo leyo ndawo ukuba bengalahleki

Indawo zokufundela kumele kube zindawo ezifinyekelela eduze njalo ezenelisa ukuba lo lalowo uyenelisa ukuyafunda kuzo kungabalulekile ukuba ungumhlobo wuphi njalo kungela lubandluluko olwenzakalayo.

Abafundi abasemfundweni yesibili bayahamba emkhankasweni etshiyeneyo lapho abafundiswa khona ukuziphatha befundiswe njalo ukuba bengamelana njani lenkinga ma behlangana lazo empilweni njalo uma befuna ukwenza okuthile bengafundela kuphi okungabasiza empilweni.

Ukuba lemidlalo etshiyeneyo ezikolo kuyancedisa abantwana ukuba bakhululeke njalo bavuleke inqondo bethole izinto zokwenza ngesikhathi sokuphumula njalo ezemidlala ziyakwanisa ukuba zibancede kwelakusasa benelise ukuphila ngazo

Imfundo yesibili iqakathekile ngoba iyancedisa labo abafundayo ukuba ingqondo zabo zivuleke njalo babuye babekwazi ukuzimela kwezinye izinto ezithize abahlangana lazo empilweni njalo iqakathekile ngoba iyabalungiselela ukuba bahambe bayofunda izinga langaphezulu.

Ukunikezwa ukudla ezikolo kuyinto eqakathekileyo ngoba ezikolo kuhlangana abantwana abasuka endaweni ezitshiyeneyo ingakhoke ukuphiwa ukudla kuyabancedisa lalabo abasuka ezindaweni ezingela kudla ukuba bathole ukudla njalo basekelwe ukuze benelise ukufunda bekululekile njengabanye abantwana.

Endaweni zokufundela kuqakathekile ukuba kube khona abafundisayo abantwana . Ababa fundisa ukuziphatha njalo babuye babafundise ngokusebenzisana kahle njalo abantwana bafunde ukuzimela ukuze benelise ukusizeka phambili .

Ukwenza ezemidlalo kuyinto eqakathekile ngoba kuyancedisa njalo kwenzempilakahle ukuba abantu behlale beqaphele njalo bezazi ukuba bami ngaphi kwezempilakahle. Kuyancedisa njalo ukuvula ingaphakathi yomuntu ukwenzela ukuba athole ukuphefumula lokuphila kahle.

Imfundo iqakathekile kungaba yiliphi ilunga lomhlaba. Ingakho kuqakathekile ukubana ugatsha olubona ngezemfundo elizweni kumele lilungisise lapho okufundela khona abantwana ukuze abantwana bafundele endaweni enhle njalo endaweni eyemukelekileyo. Labo bazizwe befunda kahle njalo besizwa ukuba bavikelwe.

Ukufunda kuyinto eqakathekileyo njalo iyancedisa abantu kwelakusasa. Engakho kuqakathekile ukuba ababona ngezogatsha lwemfundo baqakathekise ukufunda kwabantwana babanikeze lokho okumele babanikeze ukuba imfundo yabo iphumelele njalo ibe lula.

Ezikolweni abantwana kumele njalo bafundiswe ngezempilakahle ukuze benelise ukuzinakekela baphinde banakekele lalabo abahlala labo emakhaya abangenelisiyo ukuyafinyelela ezibhedlela. Ukufundisa abantwana ezikolo kuyancedisa ukubana abantu bonke esigabeni bebe lolwazi njalo bebe lokusekelana beyisigaba.

imfundo kumele ifinyelelwe ngulowo lalowo okumele afunde izikolo kumele zinikeze wonke umntwana lokubana afunde enelise ukubana laye azincedise phambilini empilweni yakhe ngenxa yokuba esikolo uyabe ehambile njalo efundisiwe

Indawo zokufundela kumele zibe lamabhakani atshengiselayo, ukuba kwenziwani njalo yindawo Yani, lokho kuyancedisa labo abayabe besuka endaweni ezitshiyeneyo ukuba bangalahleki njalo babe lolwazi ukuba kuleyo ndawo kwenziwa ngokwani.

Indawo zokufundela kuqakathekile ukuba zitholakale eduze lalapho okulabantwana abanengi lokhu kuyancedisa ukuba bengahambi indawo enkulu bafike esikolo sebediniwe uma indawo zokufundela zitholakala eduze abantwana benelisa ukufika ezikolo bafunde inhliziyo zabo zihlanzekile.

Kuqakathekile ukuba abantwana ezikolweni baphiwe ukudla. Lokhu kuyabancedisa ukuthi bakhule beqinile njalo ingqondo isebenza kuhle. Ukuphiwa ukudla esikolo kuyancedisa lalabo abasuka endaweni ezingenelisiyo labo bayathola ukuphila.

Ababona ngokwezempilakahle bayaxwayiswa ukuba bebhode ezindaweni ezingabe zinjenge sikolo befundisa labo abafundayo ukuba bengazinakekela njani njalo uma bengakhangelana lemikhuhlane etshiyeneyo bengaqonda ngaphi ukuze bathole ukwelulekwa lokwelatshwa.

Indawo zokufundela zilabantwana abatshiyeneyo abasuka ezindaweni ezitshiyeneyo. Ingakho kuqakathekile ukubana indawo lendawo lapho okufundela khona umntwana kumele anikezwe ithuba lokubana laye enelise ukubana afunde njalo aphinde enze akukwanisayo okwezandla okungayisikho okwemfundo kuphela.

Ezikolweni abantwana bayafundiswa njalo ukubana bezenzele imisebenzi yezandla leyo misebenzi iyabancedisa sebekhulile ukubana benelise ukuzinakekela bona njalo baphinde bathole lemali ezakubancedisa ukubana banakekele abazali babo lalabo abaphila labo emakhaya.

Imfundo yaphezulu iqakathekile ngoba iyancedisa ukuba umuntu enelise ukusebenzisa ingqondo yakhe njalobazimisele ukuba ayosebenza, esebenzisa izandla sakhe lolwazi alufundisiweyo ukuba athuthukise impilo yakhe abuye athuthukise lomphakathi aphila kuwo.

Labo abenza ezemfundo yangaphezulu bayafundiswa njalo ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo eyezibhedlela. Lokhu kuyabancedisa ukuba uma bephuma kuleyondawo yokufundela benelise ukusebenzisa ulwazi lwabo abalufundeleyo ekuncediseni abanye njalo lasekusebenzeni ezibhedlela.

Indawo yokufundela izifundo ezingaphezelu kumele ibelendawo lapho okuhlala khona labo abafundayo njalo behlale bekhululekile ukuze bathole ukuphumula lapho bevela ezifundweni zabo.

Laba abasezifundweni eziphezulu kuqakathekile ukuba banikwe ukudla kumbe badle ukudla okuqondileyo lokhu kudla kuyabancedisa lokusekela ingqondo zabo ukuba zisebenze zibuye zibancedise njalo ekufundeni.

amabhakane aqhakathekile endaweni zokufundela lokho kuyancedisa laba abatsha kuleyondawo ukuba babekwazi ukuba izifundo ezithile zitholakala ngaphi njalo lapho abazatholakhona uncedo mayelana ngezifundo zabo bengaqhonda ngaphi

Emfundweni yangaphezulu kuyafundwa imisebenzi etshiyeneyo njalo bayathola amathuba okuba bahambe bayezindaweni zokusebenzela ukuze bafunde leyo misebenzi besukile endaweni zokufundela, befunde bephakathi kwazo bebona ukuba zisebenza njani.

Indawo zemfundo yangaphezulu azisuki kuhulumende kuphela akhona amaqembu atshiyeneyo angenelisa ukuba abelayo kumbe abelazo indawo zokufundela imfundo yangaphezulu lokhu kuyancedisa ukuba isigaba sibelabantu abafundileyo abathe xaxa.

Imfundo yangaphezulu iqakathekile ingakho kumele ukuba lapho okufundelwa khona kuhlanzeke njalo kuphathwe kahle lokhu kuncedisa labo abafundayo ukuze benelise ukusebenza njalo babuye bathole ukuphumula endaweni ehlanzekileyo

Endaweni zokufundela kubuya abantwana abatshiyeneyo abasuka endaweni ezitshiyeneyo. Ingakho kuqakathekile ukuthi indawo zokufundela zinikeze abantwana amathuba njengabantwana bonke ukuze bathole ukufunda behlezi kuhle.

Imfundo yangaphezulu iqakathekile ngoba iyancedisa lowo lalowo ofuna ukufunda lokho okuzamncedisa empilweni njalo iyancedisa ukuba lowo lalowo athathe izinqumo azifunayo njalo abone ukuba yena kuyini okungamsebenzela empilweni yakhe kwelakusasa.

Ekufundeni kuqakathekile ukuba abantu bafundele endaweni ebavumezayo ukuba bafunde okuqeqeshileyo njalo bafunde ngokunamileyo bezinzile. Ukwenzela ukuthi benelise ukufunda lokhu abakufundiswayo okungenelisa ukubasiza kwelizayo elemphilo.

labo abenza izifundo zangaphezulu noma izifundo eziqeqetshileyo kumele babelendawo eziqondileyo ezokuhlala ukuze labo ma bethola ukuphumula baphumule ezindaweni ezibavumelayo ukuba baphumule njalo bavuke bezimisele ukwenzela imsebenzi ilanga elilandelayo

ezikolweni kuqakathekile ukuba labo abafundayo lalabo abasebenzayo kuyoleyo ndawo bathole ukudla okuphilisayo njalo baphinde bathole ukudla okuzabancedisa ukuba bakhule kahle njalo ukuzabancedisa ukusekela impilakahle zabo